Inzu yubakijijwe n'amatafari isakaje n'amategura isize akarangi kera hejuru ku muryango, eka yubakishijwe n'umuryango w'icuma usize irangi igera na ryonyene hasi arisema hejuru haniseko gukora ubwiherero bw'abahungu mu burimi bw'ifaransa.

Bamwe mubana bo mw'ishure iwacu uyu munsi bazindukiye kwinonora imitsi mukibuga cumukino w'umupira wa maboko iruhande yaho hari inzu igeretse gatatu, yubakishijwe imbere n'ivyuma nuruzitiro rukigira ikibazo cose gishobora kuba mugihe hoba habaye nk'impanuka.

Ikibuga c'urukino kumupira w'amaboko kir'impande y'inzu ndende cane, yubatse neza, yubakishijwe amatafari aturiye, isize n'akarangi kera, isakaje n'amabati y'ikimenyetso c'uko ashobora kuba ari ikibuga c'iryo shuri.

Inzu yubakishije amatafari eka akaziye n'isima n'umusenyi. Inyuma impande yaho hari ubukarabiro butandukanye higa hari giti ic'ikigazi gitotaye ikisharye n'amababiri atotaye na yo nyine cyane hari n'ibyasi turwaz rutoto.

Ubwiherero bufise ibikoropesho bitandukanye bikozwe mu duti duto duto, eka hariho n'ubukarabiro n'uturingoti tuzana amazi, hubakishijwe amatafari aturiye akaziye n'isima eka hasize n'irangi rigomba gusa n'umuhondo.

bamwe mu bana biga ibijanye n'umupira w'amaguru bariko barakora imyitozo mwigisha wabo yambaye ipantaro yirabura n'umupira wera na bo yabahaye udupira dushaka gusa n'umuhondo n'ibirato vyirabura bariko bakinira mu kibuga kirimwo utwatsi n'umusenyi mwinshi

Abantu benshi cane batandukanye bafise n'imyambaro nayo nyene itandukanye imwe muri yo iratukura iy'ubururu iyera n'iyirabura bari ku kibuga curukino gw'umupira w'amaboko umwe mu bigisha ari imbere yabo ariko arabasigurira.

Bumwe mu buzu bwa surwumwe bwo kw'ishuri iwacu, bwubakishijwe imiryango y'ivyuma ariko imaze gusaza kubera ko bayisobako. Isize amabara y'ubururu hejuru hasakajwe amabati, eka ku mpome hariko n'amarangi yera.

Inzu yubakishije amatafari aturiye, isize n'irangi igera ifatishije ibyuma bafatishije amabati ahisakaje. Hariho ubukarabiro bufise imirengoti ishika kuri biri hariho n'akandi kuma gasizirani ry'ubururu.

Inzu yubakishijwe n'amatafari ikaziye n'isima n'umusenyi imbere muri yo hariho urupapuro basanzwe bakoresha mu bwihe rero bbakoresha nk'isuku imbere kandi hariho intebe n'ibindi bintu binshi bitandukanye.

Akazu ka sugumwe k'abahungu nk'uko vyanditse hejuru ry'umuryango bwanditseko na bwiherero obugigisi na gawo indani hasize irangi igera kandi hasakarishijwe n'amabati n'amategura yubakishijwe amatafari hasize n'irang ryera.

Inzu nini cane yubakishije amatafari ahiye, isize n'irangi rishaka gusa n'umuhondo. Iruhande yayo hari ibikoropesho vyinshi cane bikozwe mu mbaho z'uduti dutoya, eka biri impande y'ubukarabiro.

Azuka si ugumwe kerekana yuko ari ubwiherero bw'igitsina agore, kubera bacafiyeko igitsina agore umuntu asa no mu kenyezi canke umukobwa yubakishijwe amatafari ikabagasizi n'irangi ivyera.

Abarimu babiri bari imbere bariko bigisha abana ibijanye no gukora utuntu dutandukanye. Umwe muri bo afise akantu muntoki ariko arabigisha yambaye ishati iyera, uyundi nawe yambaye ishati y'igitenge afise n'amarori ku maso.

Ndikumana ariko yiyigisha abana bo kw'ishuri, irito ya bicaye ku murongo bamwe muri bo bambaye impozu zitukura izisanurgatse rutoto izirabura ekanizera ariko yandika inimenyezo y'uburimi rw'igifaransa akukibaho na bo bariko baramukurikira.

bamwe mu banyeshuri biga ibijanye n'ubuganga bariko barakora imyimenyerezo bafise bimwe mu bibazo baje baje kuvura abagwayi ndikumana numwe muri abo banyeshuri yambaye itaburiya yera bafise n'igitambara gitukura mumutwe

Ndikumana n' mwewe mu banyeshuri ibiga ibirjanye no gu bushakashatsi afise gacupa kera imbere yiwe mwarimu wiwe ariko aramwyereka ivyo agomba gushiramwo kuvanga bwira ashobore gutora inyinshuy'ikibazo yarafise, inyuma yiwe hari ikibaho cirabura.

Inzu yubakishije amatafari isize n'irani ryera hasi, eka ifise n'ubukarabiro butandukanye n'icumba c'ubushakashatsi, hirya hariho ibitambara bisa n'ubururu, indani muri yo imbere hariho umuntu yambaye ishati yera.

Abanyeshuri babiri biga ibijanye n'ubushakashatsi bari mucumba icyagenewe ivyo bikorwa inyuma yabo hari ikibaho kihoiku ruhome kwera ico kibaho ukiri rabura umwe yambaye baturindantoki afise kamwe mu ducupa atwera, ariko asukamwo kugira akorwa ubushakashatsi uwu musi.

Kuninicane yubakishijwe amatafari ifise imbere n'ibitambara indani ibisa n'ubururu eka hasi hasize irangi igera hariho n'imiringoti izana amazi n'ubukarabiro butandukanye inyuma ku ruhome hariho urupupuro rwuko ivyandiko bitandukanye.

Ahantu bariko barubaka, harubakishijwe amatafari n'uturingoti ubona ko basigaje kugira tuze ducemwo amazi, hasi hasize irangi ryera, hakaziye n'isima, n'inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere.

inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ahiye neza ahagaze mwo umuntu yambaye itaburiya yera n'ipanaro ifise ibara rya kaki yambaye kandi n'ikirato cirabura ahagaze hasi hasize irangi yera

Utubati dukozwe mu mbaho z'ibiti basize irangi iryera duteretse mu nzu yubakishijwe amatafari aturiye eka nayo nyene isikuje irangi iryera hasi no hejuru irasharije kutubati kamwe muriko karuguye.

Akabati kubakishije imbaho z'ibiti gateretse imbere mu nzu yubakishijwe n'amatafari aturiye akaziye n'isima n'umusenyi, bagasize irangi rishaka gusa n'umuhondo, bari bagatondetsemwo n'ibitabo bitandukanye ubona ko ari ububiko bwavyo.

Urupapuro rwera ruhometse ku ruhome rw'inzu yubakishije amabuye n'amatafari aturiye akaziye n'isima n'umusenyi. Hasize n'irangi ryera. Hejuru y'izo mapuro zicafyeko uburyo amaraso akwiragira mu mubiri w'umuntu.

Ikibuga kinini cyane bishinzemwo ibendera ry'igihugu cyacu cy'uburundi hari impande igiti kiri munsi y'imodoka zibiri zihagaze hari n'amashuri yubatse asakazwe n'amategura, reka ariho n'a yandi asigishije iranga igera hejuru y'amatafari.

Inzu yubatse incuro zibiri geretse isize n'iranga iryera ku nkingi yazo bashizeho utumwa dutangira abana iyo bariko barakenda kugirantibazokoroke bava hejuru gushika hasi impande hari igiti gitotaye kfise amababi n'amashami asanaurwatsi i rutoto.

Ishuri ryisumbuye bifise ibendera ry'igihugu cyacu c'uburwundi. Igiti kiri impande y'ayo mashuri kiratotahye kandi kiracarije cyane munsi yacu hari imodoka zihahagaze ubona ko zugamye agatutu ayo mashuri asakajwe n'amategura.

Imirongo myinshi cane y'intebe ziri mw' ishuri imbere mu nzu yubakishijwe amatafari asize amarangi atandukanye. Amwe muriyo arera ayandi aratukura. Izo ntebe zifise amaguru y'ivyuma asize irangi ry'ubururu. Zikaba zikozwe mu mbaho z'ibiti.

umwe mu bana babigeme bakiri batoya arakunda kwiga cane uno munsi yasigaye kw’ishuri kugira asubiremwo ivyo mwigisha yamuhaye imbere impande y'iwe hari igitabo eka afise n’ikaye n'ikaramu ariko arasubiramwo kugira azotore ibibazo

Urupapuro rwera rumanutse eku ruhome bamadikishije ko n'utumadikisho twirabura, eka handikishije ko n'ikaramu ibirabura ariko ibintu byise cyanye bibyanye n'icigwa acisi eka bashatse kwereka bamwe n'abandi bintu bibyanye cyanke ibihimba bigize isi kama.

Uruzitiro rw'ikigo c'ishure bacafyeko abana batandukanye bambaye imyambaro y'iryo shure ariko bariko barakina umupira w'amaguru. Bambaye imyambaro itandukanye iriko mbere n'inkweto n'ibirato bitandukanye na vyo.

Ikibuga kinini cane cy'umusenyi kirimwo ibiti binini cane bifise amababi n'amashami atotaye, hariho uruzitiro rwizwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu irya harenzo igeretse ikabiri isakaje amabati n'amategura.

Umupira wo gukina uw' ikibangano abana ba kera bakundaga gukoresha ubangishijwe ibishashe vyeshi cane n'ibimwanya n'ibigozi vy'ibipirapira ubona yuko bagiye barapfundikanya kugira kushoboreye gukora umuzengruko ugiza uwu mupira.

inzu yubakikije amatafari aturiye, ikaba irimwo n'isima hasi, iteretsemwo intebe imbere, zubakishijwe n'imbaho, eka zifise n'ivyuma vy'amaguru. ifise akarangi kera hejuru ku'ico kibaho, gisa n'urwatsi rutoto.

Inzu isakage amabati atukura, ifise n'impome zera, n'imiryango y'ivyuma ifise n'uturangi twirabura, ibaratishijeko ku miryango eka no hasi; imbere yayo hateye utwatsi dutotahaye, eka no mu kibuga hariho imisenyi, impande n'impande hariho ayande mazu.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi ku hande rumwe ahandi naho ubona y'uko hari ivu nta twatsi twanse kumera. Hirya hari amashuri yubakishije amatafari kandi asakaje n'amabati. Abanyeshuri benshi bariko barakina muri ico kibuga.

Inzu yubakishijwe n'amatafari isize n'amarangi, igeretse kabiri ifise ibyuma kuri iyo bibuze abantu gutemba cyanke abana bariko barahakinera gisakaje amabati zifise no dutoboro umuyaga ucamu kunuzitiro hejero hameze ko ibyatsi.

Inzu tubakishije amatavari zifise n'amadirisha n'imyango y'ivyuma ariko asize ibara ry'urwatsi rutoto. Inkingi zifashe iyo nzu zisize ibara ry'umuhondo ariko n'ibyuma bitukura, hateye amashurwe imbere y'iyo nyubako.

Urupapuro rucafyeko ibintu bitandukanye murivyo harimwo inkorofani, ikintubatwaramwo amata, ico bavomesha, umupanga, isuka, igipawa, ek n'ibindi bintu vyinshi cane. Isipiri bakoresha mu kurima.

Inzu yubakishijwe amatafari isakaje n'amabati isize uturangi twera. Barashizeko ivyuma ku mpande n'impande kugira ntihagire umuntu azokoroka igihe impande y'iyo nzu. Hariho n'iyindi ira impande yayo idasakaje amabati ifise nk'amatigura.

Inzu yubakishije amatafari ifise amadirisha y'ibiyo n'ivyuma amwe muri ayo aruguruye isakarishije amabati n'ibiti biteye impande rifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto hasi hari ivu nta sima ihari.

Inzu isakaje amabati n'amategura impande yaho hari igiti c'umwembe, isize irangi ryera n'irgirabura hasi ku mabuye yayibaratishije ifise inkingi z'ivyuma zifashe kubwira ar mabazi cyank'amategura ntazoguruke.

Inzu yubakishije amatafari igiretse ikabiri, isakaje n'amabati ifise ivyuma bikingiye, bikingira n'abantu baja gukiranira hejuru, canke burira ko hejuru, ifise ingazi ivyo vyuma biratukura bisize n'irindi rangi ku nkingi zitandukanye ryera.

Ubukarabiro bufise uturingoti tubiri ,tuzana amazi aritwo dufasha abantu gukaraba neza ,hubakishije isima, hirya yaho hari utwasi dukeya ,eka hariho n'amashuri afise imiryango y'ubururu n'amadirisha.

Inzu yubakishije n'amatafari aturiye, akaziye n'isima hagati, iriko urupapuro inyuma ku ruhome, rwandikishijeko n'ivyandiko hariko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kuri mirongo ibiri; urwo rupapuro rusa n'umuhondo.

Inzu yubakishijwe n'amatafari ifise n'inkingi z'ivyuma zisize ibara ry'ubururu; iboneka ko ari ishuri rifise n'amadirisha y'ivyuma afise n'ibiyo. Impande hari utubuye duto duto turi mu rucekeri tuvanze n'umusenyi.

Imodoka ihagaze musi y'igiti hirya hari indobo bakoresha mu gukaraba nk'ikimenyetso yuko babiteguye gukorera isuku umuntu wese aje kuhagendera hari n'akazuku gasakaje amabati barimpamdu y'ibiti bitotaye, ariko bidafise amababi menshi.

umuryango w'icuma kandi ufise ibara ritukura, kuri wo hejuru handikishijeko ingwa yandika ko ari mu wa kabiri a. iryo shuri ryubakishijwe n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi. rirugaye ntiryuguruye.

Inzu irimwo imeza zitandukanye hamwe n'intebe, harimwo abagore babiri eka n'ibitabo bitandukanye n'amakaye ni ikimenyetso y'uko bishobora kuba ari abarimu bariko barakosora, abana nabo bashoboye gutaha.

Ikibaho kinini cyane kiri ku ruhome rw'inzu kubakishijwe amabuye reka n'isima ubona yuko bayisize inyuma ku rugo ruhome gifise ibara ryirabura kuri icyo handikishijwe ko ibiharuro bye cyane nk'imyimenyerezo ikenda guteranya rimwe guteranya indubi bingana bingahe.

Inzu nyinshi cane zitandukanye ziri impande y'utwatsi twinshi zisakajwe n'amabati izindi n'amategura hirya harimwe igeretse ifise n'ibiyo impande hari n'igiti gitotahaye gifise amashami n'amababi.

Mwigisha Ndikumana ariko yigisha icigwa c'ikirundi, ikibaho cirabura yanditse ijambo ubukene aricagaguye kugira yereke bamwe mu banyeshure ukuntu biga ikirundi bariko baracagagura kugira ushobore gusoma neza.

Ikigega c'amazi icirabura kiri ahantu hejuru y'ahantu yubakishije amabuye n'amatafari eka kiri impande hamwe n'inzu ny'ishane zubakishije amatafari aturiye sakaje n'amabati atukura imbere yazo ariho n'umwana afise ikintu umuntuki ariko arakinisha.

Bamwe mu bana biga kw'ishuri iritoya bicaye mw'ishuri bariko barakwirikira mu mwarimu wabo, ariko abigisha bambaye imyambaro itandukanye irirawura eka bicaye ku ntebe z'imbaho zikozwe mu biti iryo shuri ryubakishijwe amatafari aturiye akaziye n'isima n'imiryango y'ivyuma.

Ibikinisho vy'abana vyubatswe mu vyuma basize amarangi atandukanye, ayatukura, ayirabura, ayasa n'ubururu, ayashaka kwera, ayasa n'umuhondo, reka babishinze ahantu mu vyatsi ubona ko abana bazohakinira bavuye kw'ishure.

Urupapuro ruhometse inyuma ku ruhome rwera, munsi yarwo hari ikibaho ubona ko abanyeshuri bacigirako. Urwo rupapuro rushushanijeko intonde z'amasaha n'ukuntu abanyeshuri bashobora kuvyifashisha bariko biga gusoma isaha y'urushinge.

Bamwe mu bana b'abanyeshuri abakobwa n'abahungu bavuye kw' ishure, imbere hirya yabo hari inzu yubakishijwe n'amatafari ,isakaje n'amabati ,n'ikimenyetso y'uko ari iryo shure nyene bigako, hirya hari inzu iriko hejuru umusaraba iboneka ko ari isengero.

Bamwe mu bana biga ibijanye n'uvyuma nyabwonko bariko barakora imyimenyerezo. Bayaga afise kimwe mu gikoresho basanzwe bakoresha kw'ishuri ariko arakora imyimenyerezo, impande y'iwe hariho ikaye n'ikaramu.

Imeza y'ibiti vy'imbaho eka n'akabati karimwo amakaye n'ibipapuro bitandukanye, nk'ikimenyetso y'uko ashobora kuba ari ububiko bw'ibitabo canke amakaye, iyo abanyeshure batashe umwigisha nawe akabibabikira akabibaha ku munsi ukwirikiraho.

Indobo ifise ibara ry'icatsi kibisi, indani muri yo harimwo urupapuro rwera, iteretse hasi. Hirya hubakishije amatafari, eka iri ahantu mw'ivu nta twatsi tuhari, n'uturiho ni dukeya cane turiko turamera.

Impapuro nyinshi cane zitandukanye zimwe muri zo ziratukura izindi zirera. Zishushanijeko abantu batandukanye umwe n'umubikira ariko asigurira abantu benshi cane. Izindi impapuro nazo ziriko ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu yirabura.

Umwana w'umunyeshure yicaye ku ntebe y'imeza y'igiti afise ikaye n'ikaramu ariko yandika bimwe mu biharuro mwigisha yamuhaye nk'imyimenyerezo y'uno umunsi. Yambaye umupira w'imbeho ufise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Urupapuro rw'umuhondo rumanitse inyuma ku ruhome rw'inzu yubakishije amatafari aturiye ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Urwo rupapuro rwanditseko bimwe mu bintu ngenderwako vy'umwana afise indero kuri iryo shuri, rwerekana ukuntu agomba kwitwara mu bijanye n'isuku, ukuntu agomba kwizera, eka n'uko bagomba kwitwara imbere y'abandi akanabatunganiriza.

umuhora bashizeho, kugira abantu bazoze barahaca iyo imvura iguye, uriko ucibwamo n'abantu batandukanye, harimwo umugabo yambaye ipanaro iyirabura, n'ishati yera, ariko araduga kungazi zigize uwo muhora. wubakishirwe n'amabati ufise n'ivyuma n'inkingi zawo.

Inzu yubakishije amatafari akaziye n'isima n'umusenyi ifise imiryango n'amadirisha afise ibara ryirabura, inkingi zayo ziyifashe kuva hasi gushika hejuru zifise irangi ryera igeretse incuro zitatu.

Inzu yubakishije amatafari isakaji n'amabati igeretse kabiri iriko n'ivyuma bashize ko kugira bazoze baracako nk'ingazi, hirya yaho hari ibiti bitotahaye bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto.

Inzu yubakishije amatafari, ikajije n'isima n'umusenyi; inyuma ku ruhome rwayo, bashizeho ikibaho cirabura nk'ikimenyetso yuko ari ishuri; ico kibaho, handitseko imyimenyerezo y'ibiharuro, yerekana ibiharuro amajana cenda n'indwi, amajana cenda n'umunani gushika ku gihumbi.

Abana babiri b'abahungu bambaye amakabutura eka bahetse n'udusaho batwaramwo amakaye kw'ishure, amashati yabo asa n'ubururu, bafatanye ku rutugu nk'ikimenyetso yuko bavuye ahantu hamwe kandi bakundana cane.

Inzu nini cane irimwo ibintu bitandukanye tumwe muri two harimwo utubati tubikwamwo y'ibitabo, amakaye eka hariho n'umutaka ufise ibara ritukura inyuma ku ruhome hasize ibara ryera hariho n'urupapuro ruriko imibumbe y'ibihugu vyinshi cane vyo kw'isi.

Iki baho kirimi cane kibi inyuma y'uruhome rwo ishuri cane tse ko imwimenyerezo itandukanye iyoibiharuro muri yo harimwo icenda guteranya rimwe guteranya irwi bingana bingahe umunani guteranya kabiri guteranya gatanu bingana bingahe.

Ishuri ritoya igicuke no musi abavyeyi bari baje kwifatira abana babo ukw'ishuri bazananye n'imodoka mbere isanzwe ibatahana iyo na yiumfise amabara atandukanye ayo umuhundo ayera ikanayibururu ni ryo shuri nyene ku ruhome rwayo hanitseko ivyandiko bitandukanye.

Urugo rwubakishijwe ivyuma bisize irangi ritukura hirya hari inzu igeretse kabiri isigisije n'amarangi yera yubakishijwe amatafari aturi impande yayo hari igiti kandi isakajwe n'amabati.

Du yubakishijwe n'ibintu vy'inshi cane bitandukanye isize uruhome bw'inyuma irangi igera kuri ro hamazitseko ikibaho abana bakoresha bariko bariga bariko biga ikirwa aco ikirundi aho bariko barakoresha imperekanya zitandukanye.

Intebe ziri mw'ishuri zitonze imirongo myinshi cane zifise amaguru y'ivyuma ziri mu nzu isize irangi hejuru mu mbavu hari irangi ritukura hasi harisima ikimenyetso c'uko hari ishuri ryiza cane.

Abana benshi cane bamwe bambaye amakabutura atukura n'amashati harimwo ayirabura bari impande y'inzu yubakishije amatafari ifise amadirisha y'ibiyo asize irangi ry'umuhondo n'ivyuma, isakaje amabati atukura.

kw' ishuri ritoya ry'incuke bamwe mu barezi babo baje gutora abana babo, bariko basohoka muri ico kigo bafise bamwe mu bana muntoki barindiriye imodoka ,kugira babe benshi burire, iyo modoka isize ibara ryera n'iryubururu.

Abana benshi cane bari impande y'uruzitiro n'urugo rw'ishuri nk'ikimenyetso yuko babugaranye kubera bacerewe kuza kw'ishuri, bari ahantu hari umusenyi n'utubuye dutoya, bafise n'ibisaho vyabo nk'ikindi kimenyetso c'uko bari batonze.

Inzu yubatse impande y'amashurwe atandukanye, n' utwatsi twinshi cane duteye impande y'iyo nyubakwa tuyisharije. Isize amarangi atandukanye atukura, ayera; isakaje n'amabati. Hari ubwoko bwinshi cane bw'amashurwe akikuje iyo nyubakwa.

Abanyeshuri benshi cane bazengurutse ishuri ryubakishijwe amatafari eka isakajwe n'amabati nirinini cane kuko rifise amadirisha menshi n'imiryango myinshi isize ibara ry'umuhondo imbere y'ico kigo c'amashuri hari utwatsi turisharije.

Ingwa nyishi cane zitandukanye bitewe n'amabara zifise harimwo izera izisa n'agahama izumuhondo eka n'izubururu ziri mu kiganza c'umuntu yazishize mu gakarato gatoya nk'ikimenyetso c'uko agomba azitware mwishuri.

Umuryango w' uruzitiro rusize ibara rishaka gutukura ruri musi y'igiti uruguruye ufatishijwe n'ibuye, ico giti gifise amashami, musi yaco hari umugabo afise ikinga mu ntoki yambaye ishati yera n'ipantaro isa uko nyene.

Ikibuga kinini cyane c'umupira w'amaboko kiri mpande y'inzu yubakishije amatafari aturiye isakaje amabati asize irangiryuhururu ibyo zuma birikuri ico kibuga nabyo babihaye irangi ryera nirindi ry'ubururu hasi hari isima.

Inzu nini cane irimwo udutebe dutandukanye n'udukinisho ubonako ari ishuri ry'abana indani muriryo hasize amarangi n'udutambara dutandukanye kugira bashobore gukinisha abana baza kuhiga.

Inzu yubakishije amatafari ku ruhome rwayo hamanitse urubaho rwirabura, rwandikishijweko n'ingwa yera n'iyindi ishaka gusa n'urwatsi rutoto yerekana ko igihe bazobwirirwa amanota ariko gatanu igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu isaha zitanu.

Inzu yubakishije amatafari aturiye isize n'akarangi k'umuhondo, imanitseko urupapuro rufise ibimenyetso vy'indome z'abantu bafise ubumuga bw'ukutavuga, eka ubona yuko bariko barigisha abantu bahita.

Amazu menshi cane yubatse ahantu hamwe impanda mbere y'uruzitiro hariho n'ibarabaragi kaburimbi. mbere hariho abana bambaye udusaho twamakaye n'ikyemenyetso yuko ashobora kuba bavuye ku'ishuri ayo amazu asakajwe amategura ayandi amabati.

Amashuri yubakishije amatafari asizeko n'irangi ry'ubururu ku madirisha y'ivyuma, afise urugi narwo nyene rw'ivyuma, hejuru hariko akantu gacafyeko inuma, yerekana ko ar'ishuri ryitiriwe Mutima mweranda.

Inzu yubakishije amatafari aturiye ,imbere yayo hari intebe y'urubaho ifise n'amaguru iy'ivyuma asize irangi ryirabura ,iyo nzu ifise inkingi zisize ibara ry'ubururu ,hasi hasize isima ,ifise n'umuryango wera w'icuma.

Inzu yubakishije amatafari aturiye, isakaje n'amabati, ikaba ibara ateshije n'urubaho rusize ibara ry'uburuhirya harindi nzu yubakishijwe n'amatafari na nyene igeretse kabiri irimo akarangi ikera iteye imbere yayo amashugwe.

Utubati bubakiye kuza barabikamwo ibitabo bitandukanye twubakishijwe ibyuma kandi dusize ibara ry'ubururu baradutondetsemwo ibitabo bitandukanye kandi bagiye basiga n'imeza abantu bazokoresha ibara ryo gusoma ibyo bitabo.

umuhora munini cane uri hagati munzu ugabura ivyumba vyinshi cane bitandukanye iyo miryango n'imiremire ubona ko ashobora kuba ari uburaro bw'abanyeshuri canke inzu isanzwe yiberamwo abantu batandukanye hasigishijwe amarangi yera ayu muhondo n'arandi atandukanye

Bamwe mu bana biga kw' ishuri ry'iwacu, bicaye ku ntebe nziza cane ; umwe kuyiwe uyundi kuyiwe. Bambaye amashati n'amajipo asa n ubururu canke amapantaro Mwigisha ari imbere yabo ariko arandika ku kibaho imyimenyerezo.

Amadirisha y'ivyuma n'ibiyo rimwe muri ivyo vyaramenetse kuko usanga n'amatafari amwe n'uturangi twaravuye ko indani hari intebe nyinshi cane n'isima isize hasi n'urubaho inyuma ku ruhome.

Uruhome rusize ibara ryera. Kuri rwo hometseko ikibaho cirabura canditseko icigwa c'ikirundi. Ni imyimenyezo yanditse mu kirundi aho ijambo ry'umutwe rivuga ikibazo c'ikirundi, insomerwa imvura, Ngendakumana eka n'ibindi vyinshi nk'umukwe, inyoni, indobo, n'ibindi

Ibiti bitandukanye bifise amashami n'amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto biri impande y'uruzitiro rw'ivyumba rusize ibara ry'ubururu munsi hari umugabo ariko aratambuka ariko aca mu gatutu k'ivyo biti.

Inzu yubakishije amabuye n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi isakajwe amategura. Imbere hari inzu basize iranga ryera ahantu hose. Hari n'igiti kirekire ubona ko ari icamwa gifise amababi n'amashami atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Umuhora munini cane, ugizwe n'imiryango itandukanye, nk'ikimenyetso yuko ashobora kuba ari uburaro bw' abanyeshure; hasakajwe amabati hejuru hariko n'ibiti; izo nzu zisize amabara atandukanye, harimwo ayera ay’umuhondo eka n’ayandi.

Imirongo myinshi cane y'intebe ziteretse imuishuri imbere iryo shuri yubakishijwe amatafari atoriye bisakajwe n'amabati hejuru hashizeho ibyuma bisi zirangi ritukura bifashe aro mabati bw'ira ntazakoroke hasi hase naho hasegeshijwe isima.

Ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi, rishinze hagati mu kibuga kitagiramwo ivyatsi na bikeya. Hirya, har'inzu zubakishijwe amatafari aturiye, akaziye n'isima n'umusenyi; ariko zisakajwe amategura, hariho n'igiti gitotaye impande y'ayo mazu.

Kuri bamwe mu bantu bavuza ingoma hano mu gihugu cyacu usanga mbere baba baberewe basharije cyane, bafise bimwe mu biti basanzwe bakoreshamo ingoma eka nizo bakoresha mu kuvuza mu kuzikubita bambaye imyambaro igiz ibendera y'igihugu cacu.

inzu yubatse neza cane isakaje amabati atukura ifise n'ivyuma biyishigikiye nk'inkingi imbere yayo hari utwatsi turemvye n'ibiti vy'amababi eka hariho n'impene iriko irarisha utwatsi turemvye n'igiti c'umwembe

itongo rinini cane ryubaswemwo inzu ndende cane ifise amabati yibakishijwe n'amatafari iruhande hashize ibendera ry'igihugu ryacu c'uburundi eka harimwo n'ibiti vyinshi cane ikimenyetso yuko arishamba rikikuje ishuri

Umbuga nini cane y'ishuri irimo iibiti birebire ibifize amashami maremare n'amababi atotaye higa hari amazu asize irangiye tukura n'igera reka asakaji n'amategura yobakishijwe amatafari kandi akazi n'isima.

Ikibuga c'urukino rw'umupira w'amaboko kiri inyuma y'inzu yubakishijwe amatafari isize n'akarangi kera igeretse incuro uzibiri impande yayo ariko hacaho umuntu kandi hahagaze n'imodoka nyinshi cane impande n'ico kibuga c'urukino rw'umupira w'amaboko.

Inzu yubakishije amatafari ifise amadirisha n'imyango y'ibyuma n'ibiyo. Asize irangi igera inkingi zifashe iryoshuri ishize irangi ry'ubururu imbere hariho intebe ikozwe mu mbaho ifise amaguru y'ivyuma yirabura.

Ikibaho kinini cane kiriko amajambo ameshi atandukanye na yo nyene ari mu rurimi w'ikinyamazuru. Muri ayo majambo amwe yandikishijwe n'ingwa zisa n'ibara ryera ayandi nayo yandikishijwe n'ingwa zisa n'ibara ry'umuhondo.

Inzu isakaje amabati, ifise n'inkingi zifise amabara atandukanye, amwe muri yo arirabura ayandi arera; hirya no hirya hari ibiti birebire nk'ikimenyetso yuko ari ishamba rikikuje iyo nzu; barateye n'utwatsi turi imbere y'imbuga y'aho hari iyo nyubakwa.

Inzu yubakishije amatafari ifise n'ibiti bifashe amabati ayisakaje bashizeho ikengeri ubona ko bakoresha iyo hageze ko abana bataha canke baja gukina hari n'iyindi nzu iri impande yayo ndende cane igeretswe kabiri.

Uruzitiro rw'amatafari ruriko utuntu twera batubaguye duca mwo umuyaga indani imbere mu kigo hari amashuri bakishije amatafari hariho n'igiti gitoto hayegiise amababi n'amachamesanu gwatsi rutoto ayo mashuri yose asakajwi n'amabati.

Inzu igeretse gatatu yubakishijwe amatafari. Impande yayo hahagaze imodoka zitatu zera , n'izindi zifise amabara atandukanye. Ivyuma bihagatiye canke bubakishije kugira bizoze bitangira abana bariko barakina, bisize ibara ry'ubururu. Impande kandi hashinze ibendera ry'igihugu cacu.

ndikumana na basabose bigisha ibijanye n'imashini nyabwonko. imbere yabo hari zimwe muzo bakoresha. hari n'udutebe dukozwe mu mbaho n'ibiti, duteretse impande, ubona ko bariko barigisha abanyeshuri ariko batashe.

Itongo ririni cane, ririmwo amazu atandukanye, n'imirima y'ivyatsi; harimwo n'uruzitiro rwubakishijwe ivyuma n'amatafari, n'inzu zigeretse kabiri canke gatatu zisize n'amarangi yera, iruhande hahagazeho n'imodoka zitandukanye.

Amashuri maremare cane asize iranga igera n'iry'ubururu izo nkingi zifashe arati bwira ntazo wakoroke niho umuhora uhuza amashuri n'ayandi uri impande tarutwatsi dukeya ariko ubona ko imbuga yaho yabuze amazi wira hebyo vyatsi bishobore gukora neza.

Inzu zubakishijwe amabuye n'amatafari, impande yazo hari ivyatsi birebire n'ibiti birebire bitotahaye bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto, hijya hari inzu ndende ubona ko ari isengero ifise amabati atukura,

Inzu ndende cane yubakishije amatafari n'isima numusenyi rikaziye ,isize amarangi yera eka isakajwe n'amabati, impande yayo har' igiti kirekere cane, gifise amashami n'amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Uno munsi kw'ishuri wacu bariko bariga ibijanye n'icyigwa cikirundi bariko biga ukuntu bacagagura ijambo bw'imana umwete eka n'indogo bwe ibintu bzi cyane bariko bariga murico cigwa cikirundi itanitseko kibaho inyuma cirabura.

Inzu yubakishije amatafare aturiye eka ifise n'amadirisha n'inyangu y'ivyuma isize irangi ryera inkingi zayo zifashe zisize ibara ry'ubururu imbere hateretse intebe y'urubaho ifise amaguru y'ivyuma yirabura.

Intebe nyinshi cane z'imbaho zibiti, zitonze imirongo ishika kuri ine, indani imbere mw’ishure. Iryo shure rifise amadirisha y'ibiyo n'ivyuma rikaba rifise n'ibibaho vyinshi cane bitandukanye, vyometse inyuma ku mpome.

Umugozi wanikiyeko imyambaro y'impuzu zitandukanye. Imwe ni amakabutura yirabura, iyindi mipira isa n'umuhondo, iyirabura eka n'ibitenge, nk'ikimenyetso yuko ari ahantu hagenewe kwanikira impuzu bameshe canke eka habaye nk'ikindi kintu.

Ikibuga kinini cane kirimwo ibiti bitandukanye bifise amashami n'amababi atandukanye asa n'urwatsi rutoto kiri impande y'amashuri yubakishije amabati atukura hahagaze n'imodoka impande y'iyo nzu ifise amabara yera ashaka gusa n'ubururu.

Abanyeshuri batandukanye, bamwe ni abahungu abandi ni abakobwa. Bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti ariko ni hanze, bicaye munsi y'ibiti vy'ivyamwa bitandukanye, bambaye amashati yera.

Ikibuga kinini cane c'umupira w'amaguru kiremande y'amazu atandukanye amwe asakaje n'amategura ayandi n'amabati atukura asize n'amarangi ryera imbere y'ayo mazu u kibuga hariho igiti gitotaye gifise amashami n'amababi.

inzu nini cane yubakishijwe n'amatafari, ikaba ifise n'amadirisha y'utuyungiro. imbere muri yo hateretse intebe nyinshi cane, zipanze ku mirongo itandukanye, zikozwe mu mbaho z'ibiti. hasi hari isima nk'ikimenyetso c'uko ashobora kuba ari ishuri.

inzu zubakishijwe amategura zifise uruzitiro imbere yazo rusize ibara ry'ubururu hari impande igiti kirekire gifise amashami n'amababi atotahaye hirya kumbuga hari umusenyi nta twasti natumwe duhari impande n'impande hari ayandi mazu menshi.

Ikigo kinini cane c'amashuri gifise inzu nini cane, zibiri zigeretse imwe imwe igeretse gatatu. impande yazo, hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri imwe muri yo irera eka n'iyisa n'ubururu. Ha mpande, hahagaze imodoka.

inzu nini cane yubakishwe n'amatafari, isakaje n'amabati, isize akarangi kera, n'akandi gasa n'ubururu. impande yayo hari ivu, nta kintu na kimwe gihari. hirya hari igiti gifise amashami n'amababi atotahaye.

Imodoka nini cane itwara abantu mu buryo bwa rusangi, ifise amabara atandukanye harimwo ayera nay' ubururu. Ihagaze ahantu mu tubuye duto duto turi kumwe n'umusenyi. Imbere yayo hari inzu yubakishije n' amatafari, igeretse gatatu.

Inzu yubakishije amatafari ikaziyemwo hagati isima n'umusenyi, ifise umuryango w'icuma utukura, kuri wo hari urupapuro werekana kwari ishuri ry'omu mwaka awo wambere, hasize n'irangi igera hejuru kurayo amatafari.

ibiti vyinshi cane biri mu mbuga nk'ikimenyetso yuko ari biti biteye imbere y'amashuri. Asize amaranga atandukanye amwe muri yo arera ayanda ashaka gusa n'ubururu. Amabati ayasakaje asa n'agahama eka n'ivyo biti biratotaye bisa n'urwatsi rutoto.

Inzu zibiri ziri impande y'ivyatsi birebere n'ibiti bitotahaye ubona yuko bisharije cane kandi bivomegwa izo nzutzu bakishijwe n'amatafari aturiye zifise n'uruzitiro rw'ibyuma ikazisize n'amarangi ashaka gusa n'ubururu canke yirabura.

Inzu yubakishije amatashari aturiye isakaje n'amabati ariko n'imbaho zibiti, hariko agakengeri eka hasi hariho n'amashugwe ahateye n'amateke, hariho hirya imodoka zihagaze munsi y'igiti.

Inzu yubakije amatafari aturiye ifise n'umuryango w'icuma ufise n'biyo, eka ubona yuko yubatse kijambere kandi ugezweho, isize isima hasi eka ifise n'iyindi miryango myinshi cane imbere, nk'ikimenyetso c'uko ari ishure.

inzu y'amatafari igeretse kabiri araturiye isizi n'irangi hirya no hino imbere yayo ateye igiti kirekire gifise amashami n'amababi atotahaye hari nutwatsi imbere n'ikibuga itari mu musenyi n'utubuye

Ishuri ryubakishijwe amatafari asakajwe n'amabati, inyuma ku ruhome hari urubaho vyanditsweko n'ivyandiko vy'ingwa yera reka ubona ko abanyeshuri bariko bariga. Harimwo intebe z'imbaho zibiti ziteretse inyuma mur'iryo shure.

Imodoka imwe ifise ibara ryera, ihagaze musi y'igiti, hirya yabo hari akadobo bakarabiramwo, nk'ikimenyetso y'uko umuntu wese yinjiye aho hantu, ategerezwa rukaraba intoki, hirya hari akazu kubakishije amabati, eka gasakajwe n'irindi.

Abana benshi cane bambaye imyambaro y'ishuri igizwe n'amashati yera, eka n'amajipo canke amapantaro yirabura, bahagaze mu vyatsi umwe w'umukobwa ariko arakaraba intoki, yegereye ahantu hari ubukarabiro.

Ikibaho cirabura kiriko imyimenyerezo y'icigwa c'ikirundi, candikishijweho n'ingwa yera, banditseko ishura ego canke oya, mu karere ko ku mitumba inzu zikikijwe n'imirima, n'ukuvuga yuko ari ikibazo.

Inzu igeretse gatatu yubakishijwe n'amatafari eka ifise ivyuma bikingije basize amabara atandukanye y'ubururu eka nayatukura bifise akamaro ku gukingira abana ntibakoroke hasi kuko iryo shuri nirerire cane.

Ibarabara ryubahishijwe amabuye n'umusenyi. Imbere yaryo, hari utuzu badandarizamo eka n'imitaka n'abagore n'abagabo bahagaze ubona ko bariko baracuruza hirya hariho n'ibarabara ry'ivu n'inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere.

Ishuri ryashaje ucishije mw'idirisha ubona indani mw'ishuri hamanitsemwo ikibaho cirabura kiri ku ruhome rusize irangi ryera. Hasi hasize isima, eka no hejuru hasize irangi ryera.

Inzu nini cane isakaje amabati eka bayihaye n'ivyuma biyafashe yubakishije amatafari aturiye ahiye neza hasi hasize isima ifise n'akarangi ikera kari kuri yo kayisharije iyo nzu ekani nziza cane.

Inzu yubakishije amatafari aturiye eka isizemwo bonisima ikajijwemo hagati ifise ikibaho kihomyeko ku ruhome rwayo ico kibaho kiriko impapuro inyicane zifise ibara ryera zanditsweko ivyandiko vyinshi.

Abantu benshi cane bicaye ku mirongo ishika itatu y'intebe. Bamwe muri bo ni abakobwa abandi ni abahungu, n'imyambaro yabo biratandukanye, kandi birabaranga ibitsina vyabo. Barunamye mu makaye ku mpapuro, bafise n'amakaramu nk'ikimenyetso yuko bariko barakora ibibazo.

Abigeme babiri bari kumwe bicaranye ku meza zabo z'imbaho z'ibiti zifise amaguru y'ivyuma, imbere yabo hari abandi banyeshuri, eka n'umwigisha ariko arabasobanurira ari imbere yabo afise ikintu muntoki, inyuma naho hari urubaho rusize ibara ryera.

abagabo bane bahagaze imbere y'inzu yubakijwe n'amatafari ifise amadirisha n'umwango w'ivyuma hamwe n'ibiyo umwe yambaye ikoti yirabura ibundi yambaye itaburiya yera bambaye ibirato vyirabura

Ndikumana yize ibijanye no gukora umuyagankuba asanzwe mbere afise n'amarori yabigenewe akoresha uwo mwuga wiwe. Afise utwuma twinshi mu ntoke ariko agakoresha akazi ndetse n'imiringoti n'intsinga ducamwo uwo muyagankuba.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye no gukora ibyuma bitandukanye bafise tumwe mu dukoresho bakoresha iyo bagiye mu kazi. Bambaye amasarubeti asa n'ubururu na zimwe mu nkofero zibakingira ikibibazo bashobora gugira zisa n'ibara ry'umuhondo ni babiri.

bamwe mu banyeshuri biga ibijanye no guteka n'umunsi bazindutse mu kazi kuko bari bafise ibintu vyinsi cane bagomba gutegura biza gukorwamwo imfungurwa hari ibitunguru ibiraya eka bafise n'imbug ita bariko barakoresha n'imyambaro yabo irasa

Bamwe mu baganga hamwe n'a bamwe mu bamenyereza uno munsi bazindukiye kwiga, Ndikumana afise urushinge ariko yereka umugenzi we uko barufata n'ukuntu barutera, bambaye imyambaro yabo y'akazi igizwe n'amataburiya yera.

Bamwe mu banyeshure biga ibijanye no gukora amazi no kubaka bambaye inkofero zibakingira impanuka zisa n'umuhondo eka n'imyambaro yabo y'akazi ifise ibara ry'ubururu. Bariko bakoresha imwe mu mashini basanzwe bifashisha mu gukata ivyuma.

Abantu benshi cane, bari kumwe, bamwe barahagaze abandi nabo baricaye hasi; harimwo urwaruka rukiri rutoya bagifise imyaka mikeya, harimwo n'umubikira, hariho n'abana bagendana ubumuga bicaye ku dukinga tw'abamugaye.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye no gukora ivyuma, Ndikumana ari kumwe nabo. Afise icuma mu ntoki, eka yambaye na kamwe mu dutambara dukingira intoki ziwe ariko arakora bimwe mu vyuma . Imeza ariko ifise irangi rishaka gusa n'urwatsi rutoto.

Basabose, n'umwe mu banyeshuri biga ibijanye no gukora umuyagankuba, afise icuma gitwara amajwi kure, ariko arasigurira bamwe mu bandi, ivyo bijanye n'uyo muyagankuba yambaye isarubeti isa n'ubururu, n'inkofero isa n'umuhondo.

icumba kinini cane kiri mwo abana batandukanye bicaye ku ntebe. umwe wese afise intebe n'imeza y'iwe. ubona yuko bariko barakora ikibazo c'ikimenyetso yuko ari mw'ishure. hari impande ibisaho vyabo, babishize ku mpande kubwira ntibashobore kubikoresha ngo bahanwe.

Ndikumana yize ibijanye no gukora intebe n'imiryango. Ariko arabaza urubaho ashaka kurukoramwo intebe cyanke imeza, afise icyuma asanzwe akoresha mu kugorora izo mbaho, afise umwambaro usa n'ugwatsi rw'ubururu.

Abantu benshi cane bicaye ku ntebe zitukura, bambaye impuzu zisa zera bamwe mbere hafise n'imishatsi miremire b'abakobwa bona yuko bahisokoje neza. Bambaye utugozi muidusi nk'ikimenyetso y'uko bari kubakora ikintu kimwe.

Abagabo babiri barahagaze bari impande y'akameza gatoya kariko utuntu twinshi dutandukanye, bariko barakoresha mu kwigisha abamwe mu bandi bari imbere yabo bicaye ku ntebe zitandukanye, bafise amakaye ikimenyetso yuko ari abanyeshure.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, uno munsi bazindutsi baja kuraba imirima yabo y'ibiraya bateye muri ca cumba cy'ubushakashatsi. Bahateye ku murongo ku migozi, eka uno munsi bagiye gupima ubushuhe n'urugero ivyo biraya bigezeko.

Bamwe mu banyeshure biga ibijanyiye n'ugukata ivyuma no kubikora uno munsi bazindutse mu mwimenyerezo Kabura na Buname bari muri bamwe mu banyeshure bariko barakurikirana ivyo vyigwa bambaye imyambaro yabo yabigenewe isa n'ubururu.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye no gukora ivyuma no gukora mu muyangankuba n'umunsi bazindukiye mu myimenyerezo, imyambaro yabo yirabura niyo bambaye bariko barakora imwe mu myimenyerezo umwigisha wabo yabahaye utwuma bariko barakoresha duteretse ku meza z'ibiti zifise amaguru y'ivyuma.

Umwe mu banyeshure biga ibijyanye no gukora ivyuma nuno munsi baramukiye baja guteranya ivyuma vyari vyaravunitse eka n'imeza basanzwe bakoresha ku ishure iwabo bambaye imyambaro bitandukanye bafise n'ibintu bibakingira mu maso.

Ibiti birebeye cane bitonze ku murongo bishika kuri bine biri impande y'inzu ndende cane ifise ivyuma biyifashe nk'inkingi zavyo. Amabara yavyo aratandukanye, amwe asa n ubururu ayandi y'umuhondo, ayandi y'icatsi kibisi.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye no guteranya ibyuma bafise kame mu kuma k'abafasha mu kubiteranya no kubigonda dikomana yambaye amarori ye amufasha kwihingira utusase twe inshi chane duva kuri byo ibyuma iy'obariko barabikomatanya yambaye n'o turinda ntoki.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye no gukinjika bamwe bafise imbugita abandi ibitunguru babaye imyambaro ibaranga iyo guteka, bitambara mu mutwe hamwe n'amashati iyera, ariko barakata umwe mu vyo kurya, ariko barategura.

Bamwe mu banyeshuri biga ibigezweho n'ubuhinga bwanone bafise zimwe mu mashini nya bwonko bariko barakora da bintu bitandukanye bamwe barahagaze uyundi na we aricaye ariko araba umugenzi we bafise bimwe mu vyuma bakoresha uwo mwuga.

Abanyeshuri benshcane bambaye imyambaro y'uburubu neka niyera batatu umuri bo barahagaze abari na bo bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti eka zifise n'amaguru y'ivyuma bari mu nzu isi zirangiye iryera hasi harisima.

Bamwe mu bana bize ibijanye n'ubuvuzi ambaye imyambaro ibaranga eyera y'amataburiya na bimwe mu gikoresha wko akoresha barikoubumbiriza uko umutima utera umwe zosi umwigeme yambaye amarori afise n'imishatsi myinshi yasokoje, ariko umwo niabagenzi be bicaye impande yiwe.

Bamwe mu bana biga ibijanye no guteka bahegeje gutegura bimwe mu bifungurwa. Umwe muri bo afise umukate munoki, bambaye imyambaro yo guteka eka na bimwe mu vyo bahejeje gutegura biri imbere yabo.

Bamwe mu bana biga ibijantee no gukora ivyuma imbere yabo ku meza y'igiti hari udukoresho rutwi cane gatumwe dukoreshwa mu gutwara amajwi ikure, ariko baradukora hariho 'intsinga zitandukanyi bambaye amashati inyuma yabo harabana antu bahagaze.

Abanyeshuri batandukanye, bicaye bamwe baraba imbere abandi na bo baraba inyuma, n'ikimenyetso y'uko bariko baritegurira ibibazo vyinshi cane, bashobora guhura navyo. Imbere yabo ku meza z'ibiti z'imbaho, hari amakaye menshi.

abantu benshi cane bicaye ahantu hamwe bamwe muribo n'abakobwa abandi n'abahungu imyambaro ibaranga iratandukanye iyitukura y'ubururu reka bamwe baricaye abandi barahagaze y'ikimenyetso y'uko ashobora kuba ari mw'ishuri